Godo'lete giddo kuni la'neemmohu hiyilaandi yinannihu maanchisterisitete godo'lannoha ikkanna kuni godo'laansichi angasi gananni iima hige la''ayi noona. Kayi ani konne godi'laasincho dibaxisaae ani daggafeemmo kilebera goole eesseyoho.

Kuni egenshiishshi la'neemmohu sidaaamu qoqqowi giddo hawaasi quchumira afamannohu seraamikete yinanni uduunnicho hirranni mine ikkanna seraamike tenne sidaamu quchumi giddo afi'ne hidhankenni jawa geeshsha hagidhoommo.

Godo'lete giddonni mitto ikkanna la'neemmori kuri angansa tisheerte amadde godo'laasine woy daggaffanno godo'laasine uduune amadde noore ikkitanna anino daggafeemmo budune malayya ikkino daafira abeno baxisino’e.

looso loossanni noo mannotti kuri dukke hadhanni noori kuri birra uyiinansara woyi insa dada'litanni base masidhanni noore ikkitanna kuriuu ooso loosinsa jawa geeshsha baxisannohu tenne yannara togo ikkine loonse hunkiine intanni wote baxisanno.

Seesa agadhineemmori giddonni mitto ikkatanna, bisinkera ga'nineemmota tenne milki yinanniti tini uminkerano riqineemmota qibaatete woyi buudhinanniricho ikkanna, kuni heereennae umi'yaralla mayi riqqo yee halchoommo tenne.

Elektirooniksete giddonni mitte ikkitinoti tini motori saayikkilete yinanniti motoreno sayikkileno ikkitukki mereerimate chaarje qanseenna chaarjetenni hadhannota ikkitanna aanaho ofolline ha'nanni woyite lowontanni baxissannote.

Tini la'neemmo shamize faashinete, faashine ikkitino daafo assine loonsoonni gari la'ate baxisannoha ikkino daafira birru hee'reennae may hidho yee halchoommo.

tini la'neemmo mirte supermaarkeetete mirte ikkitanna tenne mirtera tenne supermaarkeete giddo noo mirtuwa jawate ikkitanna baalunkurinni kayiinni roore ani kooee kolgeeti yinanniha baxisannoe hinko hayiishshiniro waajjo assanno daafira mayi heereennaella hayiishiro halchishinoe.

Tini la'neemmoti qamade quchuminke giddo alichaame baattora kaanseenna foltannota ikkitanna, tenne qamade baalankawa mannu kaayiisiroomero hude ba'anno yitanno hedo nooe daafo kaayiinsara halchoommo.

Kuni kalaqonna qooxeessi la'ate lowontanni baxisannoho arro woyi arrisho fulte noo saatera ha'ne konnira woroonni caaleho ofolliniro dancha ayyire eanno daafira baxisanno bayiichotina mayi marella ofollo.

tini la'neemmo odoo faana televizhiini yinannitera woyi faanaho yinannitera tiivete xaawira saino saino odoo ikkitanna abiyyinna adaanechi mitteenni ikewo addisawu daafo xawishsha aanni noota leellishshanonke lamunku gamba yaansanni baxisinoe.

Latishshu giddoonni mitte ikkitinoti miti maabiraati hayilete biirooti woyi borrote mineeti yinannihu kuni maabiraate ba'unkero ranke dowolleenna iillite fanate mulenke noo daafo katamu giddo heeransanni hagiirsiisinoe.

Rosaano roso rossanni noore ikkitanna togo ikke rosu mine Ofolle anino rosoomoro yitanno hedo nooe ninike yannata togo ikkine dironisoomo yiniforimeno dino shiimaadu he'ne ronisummo woyite manigisitete timirite mine ronsoomo. Xa kayi wirro hige woyi togo ikke roso yee halichoomo

Biifisate loonsoonniha kuni tii"i shiima maskootichote gedeeti furcho nooti iimase caabbicho abbine suntoonniti aneno baxissinoe. Ka'aannino kawaannino xawisate xaqqantannota ikkasenni baxissinoe.